Lehilahy iray izay manao lobaka fotsy sy pataloha izay amin'ny loko fotsy ihany koa ary fehikibo sy kiraro izay amin'ny loko volontany. Ny aoriana kosa dia ravahana zava-maitso mahafinaritra.

Efitrano lehibe iray miloko mangamanga sy mavomavo ary misy sary mipetaka eny amin'ny rindrina, misy mpianatra maromaro ary dabilio hipetrahan'izy ireo. Samy mitondra kitapony moa izy ireo ary misy mpampianatra iray manao akanjo fotsifotsy.